Exclusive breast feeding offers several important benefits for mothers especially in the post-patrum period, these benefits include physical, emotional and long term health advantages two key physiological benefits are the prevention of post-patrum haemorrage and the promotion of different involution. Here is a breakdown prevention of post-patrum haemorrage stimulation of oxytocin release, suckling stimulates the release of oxytocin em hormone that causes the uterine muscles to contract. Uterine contractions these contractions help constrict blood vessels at the site of the placenta reducing the risk of excessive bleeding. Natural mediate control, this oxytocin such act quickly after delivery making breast feeding a natural em mechanisms mechanism to mechanism to reduce post-patrum bleeding, promotion of uterine involutuion uterus em shrinkage the same oxytocin induced contractions help the uters return to its pre-pregnancy size more rapidly reduced risk of uterine infection foster involution lowers the risk of infection like endomatrix less post-patrum discomfort although initial uterine contraction may cause discompat after pains, long term outcomes are better with uterine additional benefit delay retu delay return of fertility, exclusive breast feeding often suppresses ovulation lactational providing natural spacing between pregnancies, bonding and emotional health, the oxytocin realease also enhances personal bonding and may reduce the risk of post-patrum depression, calorie burning and weight loss, breast feeding burns extra calories which can help in post-patrum weigt loss reduce risk of chronic diseases long term benefits include lower risk of breast and [? ovarian cancer, type II daibetes and cardiovascular diseases

Tomsaid and kiloglsiya an lipstai can interfere with baby's ability to live effectively during breastfeeding heading to and slow white gain fortunate plea there are both none surgical strategies and medical intervention that can help. None surgical strategies first stage; This are often tried before considering a procedure especially if a child is male. One, positioning and lack adjustment side lack back of football hole position to improve last and angle use technicals to encourage a deeper lack em iple toward roof of mouth supoort baby's chil Two, lackadaisical consultant support a certify IBCLC can help assess loss and identify whether a type is punctually affected affecting may recommended two sly nipple's shield short-term or face bottle feeding if supplementing is if it is needed Oral exercise, pledges or movement guided by a specialize may improve tongue mobility and splej over time when medical intervention is necessary, a free notomic fre of uhm free netomic minor procedure to release the time may be recommended if baby shows tight or persistent parala is fit adjustment clicking sounds of popping of the breast four wife gain gas reflux or excessive possessness during up or during or after feed Twirling air frequently mother experience mother experiences persistent nipple pain or damage plug dog or mastatais from incomplete breast drainage Low milk supply due to insufficient little removal. What to expect from the procedure if a quick out-patient procedure often done in a pediatrician of pediatric get dentist office Babies statically breast feed immediatly after tush to and help kill post procedure straight chin exercise may be recommended to prevent the attachment post release support, feeding may im prove immedialy or gradually on going post release suppot feeding may improve immediately or gradually ongoing support from a lack patient consultant and of feeding terapist is key for is training, talking and last technique.

Manyan mata kamar kakanni na taka muhimmiyar rawa wajen watsa al'adun shayarwa daga zuri'a zuwa zuri'a a cikin al'ummar Hausawa da sauran al'ummomi na gargajiya Kakanni sukan kasance masu bayar da shawara, jagoranci da kuma ilimi dangane da yadda ake kula da jarirai da shayarwa Ga wasu hanyoyi da suka bayyana rawar da kakanni ke takawa da kuma yadda ma'aikatan lafiya za su yi amfani da wannan ilimin. Rawar da kakanni da manyana mata ke takawa: Bayar da shawara--suna ba mata da suka haihu dabarun shayarwa da kuma gyara kura-kurai. Watsa ilimi na gargajiya imani da al'adu, kamar shayarwa da nono, na farko colestoral, lokacin da ya dace a fara shayarwa da kuma lokacin da ya dace a yu yaye. Tallafi da ƙarfafa gwiwa sun taimakawa wajen rage damuwa da gajiya da uwa ke fuskanta bayan haihuwa. tsari da kulawa da lafiya. A wasu lokuta, suna sa ido kan lafiyar uwa da yaron tare da amfani da magungunan gargajiya idan ya dace duk da ma'aikatan lafiya za su amfana. Haɗa kakanni da shirin ilimin lafiya. A gayyato su zuwa taron ilimi kan shayarwa domin a haɗa bin bayanai da na gargajiya. Girmama iliminsu: a gina dangantaka mai kyau da su tare da nuna musu girmamawa da godiya horar da su da ilimin zamani; a ba su horo kan sabbin hanyoyi, lafiya da shayarwa domin su iya haɗa gargajiya da zamani. Yin tattaunawa--a saurari ra'ayoyinsu don a fahimtar a fahimci dalilin wasu ɗabi'u ko ra'ayoyi sannan a yi gyara cikin hikima. Bayar da shawara daga kakanni: Kakanni sukan kasance matattarar ilimi bisa gogewa, misali idan sabuwar uwa tana da matsala wajen sa jariri nono, kakanni na iya nuna mata dabarar da za ta sa yaron ya kama nonon yadda ya kamata. Wannan ilimi galibi ba a koyar da shi a makaranta amma ana koya shi ta hanyar rayuwa da ƙwarewa. Watsa ilimi na gargajiya: A wasu al'ummomi, a wasu al'ummomi ana yi wa ma mai ta farko colestorel kallon um ko ɗanye wanda ke sa wasu uwa su zubar da shi maimakon ba jariri amma ilimin zamani ya tabbatar da cewa wannan ruwan nonon na farko yana ɗauke da garkuwa da ƙwayoyin cuta da sauran masu amfani. Idan kakanni sun fahimci haka za su hana irin wannan zubarwan da kuma goyo bayan shayarwa tun daga mintuna na farko bayan haihuwa. Tallafi da ƙarfafa gwiwa--kakanni na taimaka wa uwa wajen kwanciyar hankali; sukan ɗauki yaro su taimaka da girki ko wasu ayyuka domin sa uwar uwa ta huta. Wannan yana ƙara mata kuzari da ƙwarin gwiwa wajen shayar da yaro ba tare da wahala ba.

Ga cikakken bayani a Hausa a kan yadda ra'ayoyin gargajiya game da shayarwa yake haɗuwa da shawarar likitoci na zamani da kuma irin tasirin da hakan ke da shi wajen ilimantar da tallafa wa iyaye game da shawara Na ɗaya, haɗewar al'ada da ilimin zamani. Ra'ayoyin gargajiya: A wasu al'ummomi ana ganin shayarwa al'ada ce da ake koya daga iyaye da kakanni Wasu nra'ayoyin na iya hana shayarwa nan da nan bayan haihuwa ko kuma su um hana uwa ta shayar ta yaron fiye da wata shida. Wasu suna ganin wasu jajjage ko magunguna, abinci ko magunguna za su ƙara madara ko kuma ana yaye yaro saboda al'ada ba tare da la'akari da buƙatar yaron ba Shawarwarin zamani: Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) tana bada shawara a fara shayar da yaro cikin awa guda bayan haihuwa ko kuma a cigaba da shayar da nono kacokan har na tsawon watanni shida. Bayan watanni shida a ci gaba da shayarwa har zuwa shekaru biyu ko fiye da tare da abinci mai gina jiki. Likotoci na goyon bayan amfani da madarar ruwa domin yana ɗauke da sinadarai masu ƙara kare yaro daga cututtuka taimaka wa cigabansa. Tasirin haɗewar ra'ayoyi a ilimantarwa da tallafi, buƙatar fahimta da girmama al'adu domin a samu nasara wajen ilimantar da mata wajen shayarwa dole a fahimci ra'ayoyin gargajiya da suke bi. Idan ma'aikatan lafiya sun yi watsi da ra'ayoyin gargajiya gaba ɗaya hakan na iya haifar da rashin amincewa daga al'umma. Ƙara ilimi da hikima: A ilimantar da al'umma ta hanyar fahimtar al'adarsu sannan a bayar da hajjoji na kimiyya cikin harshe da suka fahimta, harshen da suka fahimta. Misali idan ana ganin colestoral bai da amfani a bayyana cewa yana cike da sinadarai masu kare jariri dafa cututtuka. Ƙarfafa gwiwar iyaye da kakanni: A haɗa kakanni da sauran manya, manya cikin shirye-shiryen wayar da kan mata. Idan suka karɓi ilimin zamani za su zamo ginshiƙi wajen yaɗa shi Sahihin ilimi a cikin gida da unguwa: Me ya kamata a yi? Shawara: Koyar da likitoci da nas-nas yadda za su tattauna da al'umma cikin ladabi da fahimta. Shayarwa shirya wa kakanni da manyan mata taron wayar da kai. Amfani da labarai: da ƙwarewar manya a cikin shirye-shiryen lafiya. Haɗa ilimin gargajiya da na zamani domin gina fahimta.

Wasu dabaru da amagungunan gargajiya don taimaka shayarwa: Shayi na ganye (herbal tea). A al'adun Hausawa, da ma wasu al'ummomi ana amfani da shayi domin kare yawan madara ta hanyan. Ana amfani da shayi daga domin ƙara yawan nono hulba. Ana yawan shan hulba domin taimaka wa ƙarin madara. Moringa, zogale. Ana amfani da zogale saboda yana da sinadarai masu gina jiki kuma ana danganta shi da ƙrin madara. Shaida, evidence. Wasu karatun kimiyya sun nuna cewa hulba da moringa na iya taimaka wa ƙarin madara amma ba a samu cikakken cikakkiyar hujja da ke tabbatar da hakan gaba ɗaya ba, sai dai suna da sinadarai masu amfani ga lafiyar uwa da yaro. Shan ruwa da abinci mai kyau mai gaji, mai gajiya. A al'adu ana ba wa uwa abinci mai ɗumi da ruwa mai yawa domin yawan nono A wasu lokuta ana haɗawa da kunun gyaɗa, kunun gero da kunu aya. Shaida: Likitoci na goyon bayan shan likitoci na goyon bayan, likitoci na goyon bayan shan ruwa da cin abinci mai gina jiki sosai yana taimkawa wajen samar da isasshen lafiyar uwa. Sannan, a wasu wurare ana ɗaura zafi a nono ko amfani da ragowar hayaƙin turaren ɗaki domin buɗe hanyar nono ko rage ɗan kumburi. Wasu kuma sukan yi tausa (massage) da mai ko da mai ko in ce da sanya in yi da tausa yana taimakawa wajen buɗe hanyar nono da kuma rage raɗaɗin kumburi ko toshewa Wannan ana tabbatar da shi cikin ilimin kiwon lafiya ba zamani. Kauce wa abinci mai fatsa madara. Wasu al'adun Hausawa na cewa akwai abinci ko abubuwan sha da ke hana yawan nono. Misali, yaji, yaji mai yawa ko wasu kayan ƙamshi. Shaida: Babu cikakkiyar hujjar kimiyya da ke nuna tabbatar da hakan amma yana da amfani a kula da yadda uwa ke ji, jikinta bayan cin wasu abinci. Me za a yi da wannan ilimin? kar a watsar da gargajiya gaba ɗaya. Yawancin ɗabi'u da magungunan gargajiya na da amfani idan an yi su cikin tsafta da kula A haɗa da shawarwarin likita. Idan uwa tana amfani da ganye ko wani abu, ya kamata a sanar da ma'aikatan lafiya. A yi bincike mai zurfi Wasu magungunan gargajiya suna da amfani amma wasun na iya zama barazana idan ba a kula ba.